Igwinyiso remene mene teshe tinozviziya kuti varumbwana vanosisa kunge veifundiswa maringe nezveutano mukati mezvibhedheya ngekuti kuzvikora ehe vanosisa he veifundiswa.

Akiti woye mukati mwentarawunda dzatinogara, tinowona kuti vantu vazhinji vanoendesa varumbwana wawo kuzvikora. Kuzvikora uku kwakanaka ngekuti varumbwana ava, vanofundiswa zveshe kubudikisa ngeu

Zvakadini kunaka kuona varumbwana vedu veienda mukati mwezvibhedhleya kunodetserwka kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita maringe ngezveutano muzvikora mwavanenge vari mwona umwomwo.

Igwinyiso remene mene zvikora zvinoenda zvevarumbwana zvinosisa kuvafundisa vantu ava kuti vakone kufunda kuerenga mazwi anonesa uye kufundira kubeta chiyungu.

Mwaizviya ere kuti varumbwana ,vanoenda kuzvikora kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa kwavanoitwa mukati mwezvikoramo uye varumbwana vanozopeisira votokona kubeta chiyungu kwemene .

Igwinyiso remene mene nyamashi unou tikaringira tinoona kuti zvikora zvevarumbwana zvinofundiswa kuti vakone kuerenga uye vakone kuita mushando yakasiyana siyana mukati mwezvikoramwo.

Mwaizviziya ere kuti zvikora zvevarumbana zvinofundisa antu ava kuti vakone kureketa chiyungu, vakone kureketa chindevere. Zveshe vanozvikona kubudzikidza ngekufundiswa kwavanoitwa.

Vantu vazhinji vanoendesa varumbwana vavo kuzvikora kuti vaone kudetsereka kubudikidza ngekufundiswa kwavanoitwa mwukati mwezvikora mwona imwomwo. Izvi zvinobashanda yaambo.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti varumbwani vedu vanoenda kuzvikora kuti vanodetsereka maringe ngekufunda zvakasiyanasiyana mukati mwendaramo yavo, kuzvikora uku kunodetsera ngekuti vanokura vakangwara.

Ziyai kuti kuzvikora zvevarumbwana kunoinda vantu vadori dori avo vanenge veifundiswa kutotanga kunyora mazina avo uye kuti vakone kutaurawo chiyungu.

Kuzvikora zvinoenda varumbwana zvinofundisa varumbwana ivo, chidzidzo zvakasiyana -siyana izvo zvinozovadetsera mukwati mwenyama dzavo, pavanokura vanenge vanazvo mundangariro.

Nyamashi unouyu tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu. Vantu vazhinji vanosisa kubetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvikora kunyanya-nyanya, vana vadodori ndokwavanotanga kufundisirwa kuerenga.

Varumbwana vanoenda kuzvikora asi zvikora zvavanoenda zvinosisa kunge zviripasinde ngentaraunda yakatikomberedza kuti vantu ava vasahamba mimango mikuru kuenda kuzvikora kwavo.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowo kuti muzvikora zvevarumbwana zvinosisa kunge zviri pasinde nenharaunda yatinogara kuti varumbwana vedu vasahamba mimango mikuru veiyenda kuzvikora kona ikweyo.

Maizviziya ere kuti kuzvikora kwevarumbwana vantu ava avangofundiswi basi asi vanofundiswa kuti vakone zviro zvakawanda mukati mwendaramo yavo uye zvakabaati hwe.

Mukati mwezvikora zvevarumbwana tinoona kuti varumbwana vedu vanobafundiswa zviro zvakawanda maningi uye varumbwana vanogadzirirwa kuti vakone kuzvishandira uye vakone kureketa chiyungu mukati mendaramo yawo.

Igwinyiso remene mene teshe tinoona kuti varumbwana vanosise kudetsereka kubudikidza ngekunge teivabetsera kuti vaerenge mukati mwezvikora kwanoenda vanotodetserwa izvi.

Kuzvikora kunoenda varumbwana kwakanaka maningi ngekuti varumbwana vedu vanofundiswa kuti vave vantu pane vantu uye vakone kuita zviro zvakasiyana nevamweni vasingaendiyo.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanoendayo kuti vandofundiswa zvakasiyana-siyana uye mishando yavanoda kuzoita pona apo pavangadayi vakura.

Nyamashi unouyu mukati mendaramo yedu inosisa kunge teibetsereka kubudikidza ngezvikora zvepadera. Izvo zvinotifundisa mishando yatinoda kuzoita mukati mendaramo yedu mangwani.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mezvikora vantu vanoenda kundofunda kuti vazoita mishando yakanaka mukati mendaramo yavo izvi zvinodetsera yambo mukati mehupenyu.

Zvakadini kunaka mukati mwendaramo yedu ponapo patinoona vantu vazhinji veienda kuzvikora zvepadera kuti vanofundiswa mishando yenyara dzavo uye vazokwanisa kudzishandira ari mangwani.

Vantu vanopinda muzvikora zvakasiyana-siyana kuti mangwanani vazokona kuita mishando yenyara dzavo. Mishando inosanganisira kuvaka, kugadzira motokari ngekugadzira magetsi nekuva madhogodhe...

Iiii muzvikora vantu vanobaafundiswa zvakasiyana-siyana. Tinoona kuti muzvikora zvepadera , vamweni vanofundiswa kuti vave madhokodheya , vamweni vanobaafundiswa kuti vatokona kuaka mukati mwendaramo yavo, izoita mishando yavo .

Nyamushi unou tingaringira mukati mwechikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoenda kuzvikora kunofundiswa maringe ngemishando yavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo ponapo pavangadai vakura.

Kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa kuti vazokona kuita mishando yenyara dzawo, mishando inosanganisira kukona kuvaka, kufundisa, kuva madhokodheya nevantu vanotsetsa.

Muntaraunda dzine zvikora zvepadera tinoona kuti ntaraunda yona iyoyo vantu vemwo vanodetsereka kakurutu ngekuti vanoona mishando yekushanda pachikora pona apapo veitoriritirawo mburi dzavo .

Igwinyiso remene-mene. Nyamashi tinoona kuti muzvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi, vanofundiswa kuti vazokona kuita mishando yakasiyana-siyana mundaramo mwavo.

Zvakadini kunaka kana varumbwana tikavaona veyienda kuzvikora, kundofundira mishando yakasiyana-siyana, izvi zvinopa manyemwe mukati mwevabereki ,ngekuti vana vavo vanozobudirira ramangwani.

Igwinyiso remene mene zvikora zvinosise kunge zviri pasinde ngendau yatinogara kuti vanthu vanoenda kuzvikorako vasazohamba mimango mikurutu kuenda kuzvikora, vangagarira mukati mwemarodhi.

Maizviziya ere kuti kuzvikora zvinoenda varumbwana vachiri kutemwa dzinobva ngazi kwakabanaka yampho. Ngekuti kuzvikorakwo vanthu vanofundiswa zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yawo kuti vadetsereke.

Igwinyiso remenemene tikaningira nyamashi uno tinoona kuti mukati mwendau dzatinogara mune zvikora zvirimo zvinofundisa majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi kunofundiswa zvidzidzo zvenyara dzavo.

Igwinyiso remene mene , teshe tinoziya kuti mukati mendaramo yedu vantu vanenge veida kudetsereka kuburikidza nekuenda kuzvikora ,neimwe ndaa varumbwana vosisa kuenda kuzvikora nekuti kwakanaka.

Ngedzimweni mukuwo tinoendesa vana kuzvikora kuti vanofunda. Asi kuzvikora akufundiwi chete, kunodzidziswa vantu pasichigare. Kunofundiswa vantu kuti vakone kutamba mabhora.

Ngerimweni gore ndakaende kuchikora. Kuchikora kwona ikweyo taifundiswa kuti tiake mbatso, tofundiswahe kurima zvirimwa zvakasiyana siyana. Izvi zvaitidetsera mundaramo yedu.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti tikaringira mukati mwendaramo yedu. Tinoona vantu kuti kuzvikora vantu vanoenda kundo fundira mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo. Kunyanya-nyanya zvikora zvinoendwa nemajaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobude ngazi.

Mikuwo imweni tinoona kuti kuzvikora zvepadera vanthu vanoendeyo kofundiswa maringe ngekuti vadetsereke pona pavangadai veida kuzorarama upenyu hwavo hwamangwani kubudikidza ngekufunda.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendamwo kuti vanodetserwa kubudikidza ngekuti vanenge veishanda kuti vazokone kuzodziriritira ramangwani.

Igwinyiso remene-mene zvikora zvepadera vantu vanoendeyo kofundiswa zvinhu zvakasiyana -siyana. Vamweni vanofundiswa utungamiri, vamweni vanofundiswa kurima , vamweni kusona zvakasiyana -siyana.

Nyamashi tinoningira toona kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vazhinji ,vanoenda kuzvikora koodetsereka, kubudikidza ngekuti vanenge veida kuzoita mishando yakasiyana-siyana mundaramo mwawo.

Tika ningira nyamashi tinoona kuti varumbwana vanoenda ku zvikora kuti vano detsereka asi zvikora zvino enda majaha ne mhandara vanenge vei fundiswa mabasa enyara dzavo akaita seku aka neku sona.

Kuzvikora kunoendwa ngevarumbwana vakura kuti vaende kundofundira zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo vamweni veifundira mishando iyo yavanoda kuita pona pavanonga vakura .

Zvakadini kunaka kuti munhu njee hunger weibetsereka kubudikidza nekuenda kuzvikora zvepadera dera zvikora zvepadera zvinofundisa vantu kuti vave vantu pane vantu uye zvinofundisa mishando yenyara dzevantu .

Muzvikora zvepadera vantu vanoendemwo kunondo detserwa kubudikidza ngekufundiswa dzidzo iyo inovadetsera ramangwani ravo kuzvikora uku vanofundiswa kurima , kusona kana kutsetsa .

Zvinoshamisa yambo kuona vantu vakuru veienda kuchikora ngekuti vanenge veida kutobetserekawo, nokuti kuzvikora uku ndiko kunobve mishando yakasiyana siyana, kunyanya nyanya chikora chinoenda majaha nemhandara.

Hiiih akhithi woyee, varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora ngekuti ndiko kunodetsera. Ndiko kune remangwani kuti vazokwanisa kudyre zvingwa mumhatso ngenyaya yechikora chinovafundisa mishando yakanaka.

Muzvikora zvepadera tinoone kuti vantu vazhinji vanositsa kudetsereka ponapo pavanenge vaendemwo ngekuti kunofundiswa vantu kuti vazokone mishando yavonoda kuita mukati mwendaramo yawo

Makambo zvinzwa ere kuti ku zvikora zvepa dera vantu vano endayo kuti vafundiswe maringe nge basa ravanozoda kuita ponapo pavanenge vakura mukati me ndaramo yavo izvi zvino detsera yamho.

Ndaramo aizofanani kana muntu kuenda kuchikora chepadera kufunda zvinokudetserawo kuti udetsereke ngemishando yakasiyana siyana iyo inozokudetsera mukati mwendaramo yako.

Nyamashi unowu watinorarama tinoona kuti vantu vanoenda kuzvikora zvepadera, kuti vanodetsereka kubudikidza, ngemishando yevanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo, pona pavanenge vakura.

Dzimweni ndau tinoona kuti kune zvikora zvinofundisa vantu vashwira. Zvikora izvi zvinovafundisahe kuti vakone mishando iyo yavanozoita mukati mwendaramo dzavo.

Maizviziya ere kuti kuzvikora zvepadera ndiko kunobva madhokodheya amangwani ngekuti kuzvikora uko vantu vanobaifunda yambo kakuruti muntu weida ita ndokodheya unobatora nguva yakareba uriyo.

Ngeumweni mukuwo teshe tinosisa kuenda kuzvikoro zvepadera ngekuti kunofundiswa vantu kuti vakone mishando yenyara dzawo ngedzimweni mukuwo unoona kuti kuzvikora zvepadera vantu vazhinji vanenge votokona kudzishandira.

Ngendaa yekuti teshe tinoda kubudirira mundaramo tinosisa kuenda ku zvikora zvepadera izvo zvinoti fundisa mishando yatinoda kuzoita mukati mwe ndaramo yedu uye zvikora izvi zvakabaiti koshera yambo ngekuti zvino detsera.

Igwinyiso remenemene nyamashi tinoona kuti muzvikora zvepadera vandu vanofundiswa mushando yakasiyana siyana iyo yavanozoita mukati mwendaramo yavo kuti vakwanise kuriritira mburi dzavo.

Zvikora zvepadera tinoningira kuti zvinobaifundisa vantu ngemishanda yavanoda zoita mukati mwendaramo yavo izvi zvakabainaka maningi kungeti vantu vanogadzirirwa ramangwani ravo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mezvikora zvepadera ndimo matinoona vantu vanofunda, avo vanozoita madhogodheya amangwani veitidetsera mukati mwezvibhedhlera mwatinenge taenda teirwara.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana mukati mendaramo yawo kuti vazokona kudetsereka kuburikidza ndiyo mishando yona iyoyo.

Kuzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendeyo kofundiswa zvakasiyana siyana mishando iyo yavanozo shanda ponapo pavanenge vakura voriritirawo mhuri dzavo pachavo.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu antu vanosise kunge veienda kuzvikora zvepadera kundodetsereka pona apo pavangada kudetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yavanoda kuzoita.

Igwinyiso re mene mene tino ningira nyamashi to ona kuti vantu vano enda ku zvikora zve padera vano fundiswa maringe ngekuti vazo ite mishando ya vanoda mukati mwe ndaramo dzavo izvi zvino bai detsera yambo kuti vaite mishando.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti vantu vanoenda mukati mwezvikora zvepadera kuti vano detsereka ngeiyi ngaa tinoona kuti zvikora izvi zvinofundisa mishando yakasiyana siyana.

Zvikora zvepa dera ndizvo izvo zvino fundisa vantu kuti vakone mishando yaka siyana siyana mukati mwe ndaramo yavo uye vave vantu pane vantu kuti vazo sumudzira nyika ya mangwani.

Nyamashi unou tikaningira tinoona kuti kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa kuti vakone kudzingwarira kubudikidza ngekuchengetedza mishando yavanoda kuzoita mundaramo yavo kuzvikora zvepadera vanofundiswa izvi.

Maizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana mishando yechimanje manje yatinoona vantu veibaya baya zviro zvinojeka jeka iyi mishando yakabanaka yaambo.